Kuzvidziirira kumikhuhlane hwakanaka maningi kunyanya kumadhokodheya ngokuti ndiwona anode kutiponesa sakeyi teyiwona nguva zhinji akagqoke zvigqoko zvekuzvidzivirira.

Kune mishongano inogarwa pasi rese ngevehutano eizama kuona kuti hutano hwevandu wonasirwa sei antu odzivirirwa sei kumikuhlani.

Mukuedza kuderedza mikuhlani inopomeranwa, inotapuriranwa madhogodheya tinoona eiisenze munhu akazvi gloka zvigloko zvinoadziirira kumukuhlani iyoyo.

Mikhuhlani yakapamhauka inode kudziirirwa. Ngekudaro nguwa iyani yeCOVID muntu waitotanga wahloyiwa weigume munharaunda kuitire kuti usaparadzira chirwere.

Zvakakosha maningi kugara takazvidzivirira kumikuhlani inokone kuuya. Zviriyo zvinodonhedzerwa ngezvinobairwa muzvibhedhleya kuti tione kudziririka.

Antu anokurudzirwa kuzvidziirira kumikhuhlani ingauya, kubudikidza ngezvinyorwa zvinonamirwa peshe-peshe mumantaraunda, zvinonga zviine mifodho, kudetsera ayani asikakoni kuerenga.

Hwana hwedu hune kodzero yekudzirirwa kumikuhlani yakapambaukana. Nguva zhinji anonga eidzirirwa kubudikidza ngekubairwa majekiseni.

Kuti muntu atamika kubudikidza ngemukuhlani unopararidzwa unosise kuikwa ngeantu eutano. Anonga akadhloke zvidhloko zvinoadzirira kuti asabatire denda irona.

Mukuedza kudzivirira kubatira matenda eutano anoghloke ngubo dzekuti akone kubatsira antu ane mikuhlani inoparadzirwa ngemhepo.

Kudziirire ana kuti asabatwa nemikuhlani yakaparadzana ehutano anonyore mapepa einamira anonga aine chekuita nekungwarira kwehutano hweana.

Kune mishongano yakawanda maningi inigarwa ngebazi rezveutano ngeamweni mapandiko akadziemera veibhuya maererano ngematenda akaita sana gomarara ngeshuka.

Muntu weshe unekodzero yekudziirirwa kumikuhlani inouya nekupomeranwa sakei mweiona eiutano eibuda kundobaira zvinorapwe pachena.

Mukuedza kudzivirira vantu mumatenda akapambauka ana anosisirwe abairwe ngekuonekwa kuti mwiri yavo iri kuenderana ere nemazera avo.

Mwana weshe unekodzero yekudzirirwa kumikuhlani yakaparadzana. Naizvozvo anamai anokurudzirwa kuti apote eiienda neana eimbodonhedzerwa.

Muntu weshe une kodzero yekudetserwa pautano hwake tinoona emapandiko akapambauuka akadziemera embo hama muzvikora eidetsere ana.

Kune mishongano nemishongano inogarwa maererano ngeutano pashi reshe ungava muzvibhedhleya anenge atori nemphatso yawo yeanenge eiitira mishongano yakhona.

Kune njira dzakaparadzana rinoita kuti vantu vaone soko rinoenderana ngehutano hwavo amweni anosenzesa mapepa oisa vantu muzvikwata antu veitofunda.

Mukuedza kuti ana ave ngewutano wakahlamburuka, chikora chimwe nachimwe, chinosissirwe kunge chiyinemvura yekumwa yakachambidzika kuti ana awane kumwa.

Tinokurudzirwa anamai woye asharuka edu kuti tazwa kuti eutano ayana arimusinde munharaunda mwedu ngatirumbe toningirwa ngazi dzedu kuti dzichiri kuhamba chakanaka ere.

Ashandi emuzvibhedhleya anosenze mabasa akaparadzana asi eeshe anoondounganepo pakuona kuti munthu weeshe wawaniswa ere utano hwakakodzera.

Mukuedza kudetsera utano kuwantu weshe, tinoona eutano anombohamba muzvikoro, eyibaire ana kuadziirira kumikuhlani yakasiyana-siyana.

Ana anosise kuti anofundiswe kusambe nyara achiadoko panguva yaani yanotange kuenda kuchiko. Kufundiswa kusambe nyara achinge abve kuchilavha.

Kubudikidza ngekungwarira hutano hweandu eutano anooneke eyiise mvura yakachena mumandaraunda kuti matenda asapararira.

Mvura chiro chakakosha muutano hwemuntu naizvozvo eutano akatse mugodhi yakawanda muntaraunda kuti anhu awone mvura yaka chengetedzeka.

Denda rebeshamupengo, rakatore hama dzedu dzakawanda maningi, zvakakonzere kuti antu azhinji asare anedambudziko rendxondo, hino eutano anomudetsera kuti ndxondo dzidzokere pandau.

Zvibhedhleya zveshe zvikuvani ngezvidodori, zvinosungirwa kuti zvinge zvakakomberedzwa, zvakakonya kuedza kuchengetedza micheni iri mukati.

Munohloyerwe zvinobve muantu, mbatsoyo inosise kunge iri mbatso yakahlamburuka. Zvimagaba zvekurasire zvinenge zvapera kuseenza zvinosise kuonekwepo pasinde.

Uka gume mo muzvi bhedhleya dzimweni mbatso dzino hloyiwa antu dzinonga dzaka tovharwa kuti zvisaoneka ngemuntu weshe weshe zvimweni zvakhona zvinenge zveida kuti ukumure.

Muzvibheshoeya medu mune ashandi anoshanda mabasa akasiyana siyana amweni madhokodheya, amenities ngeekunyore makhadhi amweni ngeekutotsvaire pashi pemene.

Kupiwe mubhedhu kuyani kunodetsera yampho ngekuti madhokodheya anonga eikungwarira mukuwo weshe eikuhina mutombo ngekukubaira zvinokodzera.

Kuti tazwe nyama dzeipanda zviyani, andani ngatiende kuchibhedhleya. Ariyo antu akafundire basa rakona rekuona kuti utano hwako uripandau.

Antu azhinji nemadhokoteya odetsereka kubudikidza ngemichini yamwo muzvibhedhlera azvichambotori mukuwo wakareba kuti uone kudetserwa.

Mukagume kuzvibhedhleya zviyani, eutano anonguwa yeanombobhuya ndimwi, asati atange kumudetsera, eimbokurukura ngendaa yeutano hwemuntu weshe .

Antu nevasharukwa edu aya nyama dzakona dzopanda nguva zhinji tinokurudzirwa kuti taona kuti anezvaari kuneseka ndizvo tinokurudzirwa kurumba nawo kuchbhedhlera.

Ngatikurudzire asharukwa edu atinawo mumamuzi edu kuti arambe eivhakachira chibhedhlera eimbohloiwa kuhamba kwengazi mumwiri dzawo.

Zvibhedleya zvedu ,zvirikuvandudzwa maningi kubudikidza ngekunyora zvikwangwari zvinonga zvakanyorwa ngemutaurounoziikanwa muntaraunda iyona.

Anamai tinokurudzirwe kuti taone mwana apishe mwiiri zviyani tisagare kumhatso, ngatiende kuchibhehleya ngokuti amweni mayenda anonga eida madhogodheya.

Kurapa kwava nyore mazuva ano aya tinoona muzvibhedhlera mayani anambuya eyienda kunohina varwere mutombo zvinonga zviri makavharika unoita eyiita zvekusunda muzvingoro.

Mafundiro oita ana edu kuzvikora zvepaderayo. Haachamiri umwe ngaumwe ana edu ofunda ngekubetserana ngekuonesane zviro.

Tinodakara yambo neana aedu arikufunda kuenda mberi ,tirikuwona mazuva anaya azvichaningirwi kuti uri ntombi here kana kuti uri jaha muntu wese ofunda.

Ana edu ari ku zvikora zve utano anofunda ma bandiko aka paradzana amweni ari kufundire kuite madhokoteya anongoona nge zvemakanda e vantu.

Ana edu arikufundire zveutano arikutofunda eitoseenzesa micheni yaachazode kuseenzesa apabasa azvizoanesiba kana otoseenza.

Ana edu arikuzvikora zvepaderadera, arikufundire zvehutano, kune amweni arikufundire zvekunasire mitezo yeantu, angave marenje kuto nasira marenje kuti anhu vawane kudetsereka.

Zvakanaka yaambo kuti tifundise ana edu kudume kuzvikora zvepadera-dera. Ana ofunda peyani ngemicheni yakaparadzana zveienderana ngokuti uri kufundire koitei.

Ana edu ku zvikora zvepa dera derayo ari kufundire zveutano anofunda nge njira dzaka pambauka kazhinjitu injira yekuite tsvakurudzo.

Kune mapandiko akapambaukana anodziemera anobatana nebandiko rehutano kuona kuti antu awane hutano hwakanaka ere nekuti ikodzero dzawo.

Madhokodheya ayani kuti aine zvimweni zvanenge eida ite pamwiri wako zvimweni zvakona anototanga akuvhunza ngokuti anoziya unekodzero pamumwiri wako.

Pashi reshe rine dingindira rimwe chete rechitatu ,rinobhuye kuti muntu weshe unekodzero yeutano hwakanaka nekugara zvakanaka.

Kune mishongano irikugarwa pashi reshe ngebandiko reutano mukuyedza kupedza dambudziko rendxondo ririkunesa maningi mazuva anaya.

Kuna ana muzvina fundo arikufunda eibetsera antu kubudikidza ngerukunga, ngekunyore mabhuku eiafundisa maererano ngeutano kuti antu adzingwarire.

Dambudziko rendxondo rinopedzwa chete ngekubude pachena ,kubudisa zvinonge zveishungurudze muntu, mukati mwendxondo dzakwe zvakanaka yaampho kubudise pachena.

Madhokodheya anosenza mumbatso dziyani dzinovhiirwa vantu anosisa kunge akagonka zvigonko zvinonga zveita kuti matenda asatapukira kwaari.

Vanoona ngezvehutano anokuridzirwawo kuti arambe eivaka zvibhedhlera zvakawanda kuti antu asamira nguva yakareba manhingi kuti awane kubetserwa.

Zvibhedhleya zvaamo mumantaraunda mwedu tinobonga yaamho. Zvimweni zvakona zvinonga zvitori ngemovha inogarepo inonga yakaemera nguva yenjodzi.

Zvibhedhlera zvinosise kuti zviwande muma ntaraunda mwedu umu tinoona kwedu kumabuya iyo zvi bhedhleya zvichi zvishomani zvinosise kuti zviwedzerwe .

Muzvibhedhleya tinoona kuti munohinwa zvekuseenzesa zvakaita sezvekuhambisa zvihlayo kuti mwaenda ngemutenda wenyu unenga wokorera kuhamba.

Tinobonga yaamho ngezvirongwa zvirikuitwa ngehurumende zvokuise parutivi zvibhehleya zvinoseenzeswa ngeana anenge eifundira udhokodheya.

Tinobonga yambo kuti zvibhedhlera zviri kuita zveiwanda mumandaraunda medu hino tinoramba teingokurudzira kuhurumende kuti dei zvawedzerwa.

Zvibhedhleya zveshe zvikuwani ngezvidodori, zvinosisa kunga zvakabeurwa nguwa zhinji, kuti antu aone kudetsereka chero mukuwo weanenge aguma.

Tikaguma pazvibhebhedhlera tinoone kuti ndau zhinji kana kuti mhatso zhinji dzinonga dzakanyorwa zvinoizwemwo kuti dziri dzekubarira inonga yakatonyorwa.

Anoshande muzvibhehlera antu anenge akafundira mabasa avo tinoona achingwarire arwere anenge auya muzvibhedhlera eimabate zvakanaka.

Tisabatikana maningi tazwe zviyani dhokodheya abhuye kuti tokupe mubhedhu. Apana chinomborwadzaba. Mibhedhu yakona yakatonaka. Micheni inonga irimwo yekukuhloya.

Zvibhehleya zveshe hazvo zvinosise kunge zviine chidziro ngemagedhe zvakanyorwa zvinoizwemo zveshe nenguwa yanovhura ngenguwa yekuvhara.

Ukagume pazvibhedhleya zvikuwani aumborashikwiba mazuwa anaya kobheke zvikwakwangwari zvekuti unongoona ngemadziso ako kweunosise kuenda.

Tinobonga yaamho ngekuseenza kurikuite antu muzvibhedhlera kubetsera vatenda. Hino tinokurudziravo kuti zvibhedhleya zvakona ngazviwande munharaunda.

Kuchibhedhleya akunei ngekuti wakafunda ere unondoenda weindodetserwa zvikwangwari zvakhona zvinonga zvakati pamweni pakanyirwa pamweni pakaiswe mufodho saka aurasikwiba.

Tinodakara yambo, ngekuti zvibhedhleya zvava pandawo dzakawanda maningi. Mumadhorobha anokurudzira kuti zvibhedhleya ngazvinyorwe payiswe zvikwangwari.

Antu woye tinokurudzirwa kuti tisarera matenda mumakanyi mwedu kuzvibhedhleya zviriyo mubhedhu iriyo nemadhokodheya anodetsera nguwa ngenguwa.

Kunerimweni bandiko kuzvibhedhleya rinonga reyiwona ngezvenjodzi dzinonga dzayitika munguwa iyona. Anthu awa akatofundire basa rawo rekudetsera munguwa yenjodzi.

Chakanakire kuti wapuwe mubhedha zviyani kuchibhehleya zvakanaka ngendaa yekuti anambuya anonga ariyo, madhokodheya anonga aripo eikuhloya nguwa ngenguwa.

Pazvibhehleya panosise kunge ndipo panotofunda antu utsanana. Zvakadaro tinoona nguwa zhinji paine ashandi anenge eyinasira ntaraunda yakhona.

Chakanakire kuti uradzikwe kuchibhedhleya ngechekuti unonga veiningirwa ngemadhogodheya mukuvo ngemukuvo. Unenge vakapuvahe pakanaka pekuti ukone kuata.

Kuberekere ana kuzvibhehleya kwakanaka maningi ngendaa yekuti panokone kuite zvimweni zvinonga zveide kuti dhogodheya adetsere mwana. Hino kana wabarire kumamizi, mwana unotofa peyani.

Mbatso dzinochengeterwa mitombo dzinosisa kunge dzakahlamburuka mitombo yakarongedzwa zvakanaka zveienderana nematenda einorapa.

Andani tinokurudzirwa kuti tisarere matenda kumamuzi kweduyo. Zviriyo zvibhedhleya zvine madhogodheya anotidetsera ngemibhedhu yekuata irimo.

Tinokuridzirwawo kuti tirambe tei Vhakachira chibhehleya ariyo ndombi nemadhodha akafundira basa rakona iroro rekukuhloya.

Zvino kurudzirwa nehutano kuti pawaonekwa kuti pane pasingazi kuita zvakanaka mwiri wako kurimidza kuenda kuzvibhedhlera wohloiwa zvisati zvanyanya kuenderera.

Tinokurudzirwa kuti tirambe tiienda neasharukwa edu kuzvibhedhlera eindoongororwa nekuti nyama dzavo hadzichakwanisi kurwisa matenda akawanda.

Tinokurudzirwa kuti tidakarire kuvhakachira chibhedhlera, munyari mweshe baba na mai mobetserwa moongororwa kuti muzvidzivirire kuma tenda angadai achide kuuya.

Antu anofundiswe kungwarira utano hwavo ngenjira dzakaparadzana. Dzimweni dzaanoseenzesa ngedzekutonyore mapepa , tinoaona akadzaremo muzvibhedhleya patinogumeyo.

Kune mukhuhlani wapararira, mukhuhlani weshuka. Antu anofundiswa kuti ngangwarire zvikafu zvanondya kuti azvidziirire pamukhuhlani iwowo.

Tinokurudzirwa antani kuti tisachengete matendaba, nyanyai matenda emakanda anode kurumidza kuti kundoona dhokoteya.

Akiti woye tino sise kuti tidakarire kuende ku zvibhedhleya ariyo ana mbuya nema dhokoteya anoti detsera kuti tikone ku dzivirira matenda.

Mbatso dziyani dzinohloerwe zviro zvinobva muanthu munotonga muchitoriwo ngemichhini yechi zvino-zvino nosanganisirawo yemakhombiyuta.

Munoseenze kuhloiwa ngazi ngezvinobve mumwiiri weantu inosise kunge iri mphatso yakahlamburuka, zviro zvakhona zvakarongedzwa mwazvinorongedzwa zveinyorwe mazita.

Mbatso dzinosenzeswa kuhloyerwa zviro zvinobva muantu. Dzinosise kunge dziri mbatso dzakahlamburuka, muine nzvimbo dzekuti antu anoshambe nyara nguwa zhinji.

Amuna kuti vazwa panopanda, ngatiende kuzvibhedhleya michini iriyo dai vazwe madziso, iriyo michini inonga yeikuhloya yekubhuire dambudziko.

Ngazi inotorwa mumwiri wemuntu ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzemukuwo, anondobaira pachikunwe ototora ngazi shomane.

Mu mbatso dzino ongororwe zviro pa chibhedhleya dzino sise kunge dziine peku sambe nyara nguva zhinji antu eyi senzese mitombo neku hloya zviro.

Matenda anokwanisa kuhloyiwa ngenjira dzakaparadzana mumwiri wemuntu. Kunokwanise kutorwa ngazi, kunokwanise kutorwe weti, kunokwanisa kutorwa kana tsvina yemene.

Munorasirwe zvinenge zvaseenzeswa mumhatso dziyani dzinohloyiwa zviro munosise kunge mwakachengetedzeka kuti matenda asapapararire, kuburikidza ngezvarashwa.

Eya micheni yaayo muzvibhedhleya, asi antu ari kundofa mumakanyimwo ngenyaya yekutame mari yekuti aone koiswemwo mumicheni mwo

Mumbatso dziyani dzinohloyerwe zviro pachibhedhlera munonga makarongedzerwa zviro mwakanaka munonga muine makabati akasiyana siyana anonge eirongedzerwa zviro .

Imweni mitombo inooneke muzvibhehleya inowanzo senzeswa neve muzvibhehleya vakona handi yese yekuti vantu vanode kuhiniwa eindomwe kumhatso.

Mbatso dzinohloyerwa zviro zvinonga zvabva mumwiri dzeantu, dzinosise kunge dzirimbatso dzakahlamburika ,dzisina zvinopingayidza kuti zvinohloya zviwone kuseenza.

Michini yekuhloya antu yadzaremwo muzvibhehleya. Chaakundodiwapo mutuso kuti dei wakona kuti udzasirwe. Ngendaa yekuti antu achiri kundofa mumakanyimwo ngekutame mare.

Peanokutore ngazi payani eikuhloya, anotohloye matenda akawanda maningi. Unotozoone kwouye ziphepa rinonga rakanyora zvakawanda zvinenge zvahloyiwemo.

Mumbatso dzinohloyiwa muzvibhedhlera dzinosise kunge dziri mbatso dzakahlamburika dzine michini yakakwana yekuti zviro zvinobudemwo hazvisi zviro zvekufungidzira.

Eutano anokoshese maningi hwanamai ngekubereka kwawo ana zvakadaro vanobude mumabanzi eidetsera madzimai nekuahloya ngemichini.

Akuru ezveutano ngeakuru ezvibhedhlera anombohambe muzvibhedhlera eimbobhuya ngearwere , kuonekwe kuti arikubatwe zvakanaka ere, nyanyei ana mai akadzitwara.

Anamai tinokurudzirwe kuti tingwarire hutano gwe vana. Tinombowona ehutano wakhona eyitobuda kubanzi kumakanyi kuzobayira ana ngekuvadonhedzera.

Chakanakire kuende kobererekere kuchibhedhlera ngechekuti anamukoti madhokodheya anenge eikudetsera nguva dzeshe uye akafundira basa racho.

Zvakanaka maningi kuti ana mai tiende neana kuzvibhedhleya andoodetserwa kukurumidze kutoongororwa kuhloyiwa ngazi dzawo oone kudetsereka nguwa ichipo.

Antu anokurudzirwa kuti ngaende kunobarira kuzvibhehlera. Apana chinombonesaba ngekuti unenge weionekwa ngemadhokoteya. Tutsezve vangani vako vanonga veiuya veikuningira.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhleya yandomirira andani kuti apindemwo ione kuseenza. Inotobudisa zveshe zvirimukati mwemwiri vako.

Kubudikidza ngekuwande kwaite michini muzvibhedhlera, zviri kuoneke basa remadhokodheya reiite nyore, pamushando wawo.

Mwaizviziya ere kuti zvidziyo zviyani zvinonga zvaseenzeswe kucheke muntu hazvigezwi ngesipoba, zvinotoiswe mumuchini zvoite kubikwamwo zvobude zvaite zvinyuwani.

Antu azhinji odetsereka maningi kubudikidza ngemichina yechizvino-zvino yadzaremwo muzvibhedhleya, ngevanoyiseenzesa vakona vane ruzivo rwakakwana.

Mukuedze kurereruse mushando weantu pachibhedhleya kwaane miteni yakawanda maningi inosanganisire mibhedhu inohamba kuti hambise mutenda kubve pane imweni ndau.

Pane hungwanda ngwanda huno seenzeswa ngemadhokodheya nguwa dzimweni anozviseenzesa eida kuvhiya muntu turotwo tunosisa kungwaririrwa kuti tusazotapurirahe matenda kune amweni.

Midziyo neungwanda-ngwanda hunoseenzeswe muzvibhedhleya, hwakawanda maningi, zvochisiyana ngedenda romurwere, kuti unoda kudetserwa ngemucheni uri.

Kune ungwanda ngwanda hunoseenzeswe muzvibhedhlera. Zvimweni zvakona zvisati zvambosenzeswa pauri aungambochizii kuti chinoite basa reyi . Zvimweni zvinenga zviri zvekuwedzera mweya mumuntu.

Yaayo michini yechizvino-zvino iri kuite kuti antu adetsereke maningi muzvibhedhlera. Zvimweni zvakhona zvindege zvinenge zvechitoseenze kuhambise mapepa kana ngazi kudetsera antu.

Kune utekwerede hunoonekwa muzvibhedhleya ,hwese ihwohwo hunenge huri hwekuzame kurerutsa basa kumadhokodheya nekuashandi anoshandemo.

Nayitidzo dzakabetsera maningi kumukuhlani uyani webeshamupengo. Azhinji takabairwa tikapona kubva kumukuhlani iwowo.

Mathuluzi ayani anoseenzeswe ngemadhokodheya paanonga eivhiye muntu. Apedza mune mwaanobekwa ochione kusukwa, anotogezwa ngemucheni kuti matenda apere.

Naitidzo dzinosiyana dzeibairwa zviyani ngema dhogodheya. Dzinosiyana ngendau yedzinenge dzeida kubaira dzosiyanazve ngezera romuntu.

Muzvibhedhleya mwedu kuti wazwi zviyani urikutorwe ngazi aiuyi inezvekunyepa pi ngekuti muteni irimo inonga yeihloya yeibuditse zveshe

Tinobonga yambo ngemichini yechizvino zvino yadzaremwo muzvibhedhlera. Zvirikuoneka madhokodheya eyibetsereka pamushando wawo wokuhloya matenda muantu.

Kune zvimweni zvimichini zvaayo zvekuti unondokwanisa kutochitenga kuchitoro wotozvihloya pamhatso pako yakanaka maningi kugara nayo.

Zvimatulusi zvinosenzeswe muzvibhehlera zvakawanda magetsi zvimweni zvakona zvinosanganisire simbi dzinoiswe mumazino kuti adzoke pandawo yawo.

Tinodakara yambo ngekuti miteni yekuhloya matenda akasiyana siyana irimwo muzvibhedhlera, imweni yakhona yakakura inonga ichitori nemavhiri.

Zvinosenzeswe mubandiko rezvibhedhleya zvinosanganisire tumweni tumubhedhu tunosenzeswe panguva iyani yenjodzi. Kutware mutenda eimuisa mumovha.

Mizhinji miteni yatinoona muzvibhedhleya inoseyenza ichiseenzesa magetsi zvimweni zvakona zvinenga zviine mabatiri anenge eizodzoserwa kuti apera mwoto

Zvekusenzesa muzvibhedheya zvawanda maningi kuedze kudzoredzanisa utano hweantu. Zvimweni zvakona zvinotosanganisire zvinoiswe pamukunwe kuti ione kubetsereka.

Zvimweni zvezvimicheni zvinoseenzeswe mumazvibhedhleya mwedu. Zvinosise kuti zvisenzeswe ngeakazvifundira kuzvisenzeswa mweni madhogobheya haatozvi senzesiba.

Micheni iriyo kuzvibhedhleya yaka pambahukana zvochisiyane ngedenda raunode kuseenzeserwa mucheni wakhona ariyo aka zvifundira kuyiseenzesa.

Michini yekuseenzesa yaamwo muzvibhedhleya inosanganisire kuti weida kuhloiwa mazino zvihlayo zvirimwo zvekuti wena mutenda uhlaye.

Matuluzi arimwo muzvibhedhleya atingaapedziba chezvinoita uno tondoona paanenge osenzeswe pauri dai waende kumazino zviyani unoona osenzese zvimucheni zvo.

Zviro zvino seenzeswa muzvibhehlera kuedze kudetsera vantu kudzororedzanisa utano hwavo zvakawanda maningi zvimweni zvakona zvinodetsera vana zvimweni zvinodetsere vantu vakuru.

Zvidziyo zvekuseenzese muzvibhedhleya zvawanda maningi. Zvimweni zvakhona zvinosenganisire zvinodzoredzanise muto mitezo yemuntu, ichinge yaguma zviyani, kana maku marenje, dai maboko.

Kune micheni yechizvino-zvino yavandemwo muzvibhedhleya. Dambudziko gurutu rochema antu mumakanyi ngere mutuso, vokuti muntu aone kupindepo pamuchini.

Kune michini yazaramo pazvibhedhlera micheni yakona inochisiyana ngekuti inoda kushanda pari padenda riri kana kuti kudetsera muntu wakadii.

Kune zviro zvakawanda zvinoseenzeswe muzvibhedhleya zvokuti antu aone kupona. Zvimweni zvakona zvinonga zveihambise mweya ngengazi ngemvura kupinze mumwiri wemuntu.

Micheni irimwo muzvibhedhleya iri kubetsera maningi antu azhinji anobetsereka. Ngendaa yekuti anotokubhuira pane dambudziko dhogodheya otokunyorere mitombo.

Amweni matuluzi anoseenzeswa muzvibhedhleya anoda kungwarirwe pakanaka pasingapindi mvura ngekuti imweni yakhona inokona kuita chingura.

Micheni yedu yemu zvibhedhleya inodewo nguva yainombo vhurwa yeimbo nasiriswa kuti irambe yei senze zvakanaka zvisina matambudziko.

Dzimweni michini dzatinoona muzvibhehleya zviyani dzineantu akona akatofundire kudziseenzesa adzibatwi ngomuntu weshe weshe ba

Kunehungwanda ngwanda hunosenzeswe muzvibhehleya miteni mikurutu ngemiteni midodori zveshe zviri kudetsera antu arikupona ndizvo.

Kune imweni micheni yotokurudzirwa ngemadhogodheya kuti muntu ugare uinavo pamhatso pako. Mishina inosanganisira yekutarira shuga muviri vemuntu.

Hurimo muzvibhedhleya ungwanda ngwanda hunodetseredza utano hweantu. Kusananganisira mabhotoro anenge eizopa mweya kuantu ayana anonga okorera kufema.

Kune matuluzi anosenzeswa kazhinji paanenge peuvhiyiwa muntu. Matuluzi aya anosise kugara mundau dzakahlamburuka kuti asabatire matenda.

Micheni yadzaremwo mu zvibhedhleya che zvino ita dambudziko rapo rare mare yekuti ukone kuiswepo pa muchina po.

Zvidziyo zvinosenzeswe muzvibhedhleya zvakawanda maningi. Zvimweni zvakona zvinonga zvienderana ngepazvinode kusenza. Zvinosanganisire zvokutopoma kureba kwezviro.

Mapilizi onasirwa mazuva anaya awanda maningi echiyunguwo, amweni akhona anonga eyitodetseredza kuwedzera simba kana chikafu mumwiri wemuntu.

Mitombo yechimanje manje yawanda maningi inosanganisira maphirizi . Hino tinokurudzirwa tiiseenzese. Haina zvinozonesa mberi.

Mitombo iikunasirwa yechiyungu irikunasirwa irimunhando dzakaparadzana. Imweni yakona inonga iri yemadziso zvochisiyana ngemadziso akona.

Mitombo yechimanje manje tinoashira maningi ngekuti iri kupedza matenda akawanda mumwiri mwedu. Imweni iri kutoderedze mikhuhlani inonge yakapinda mungazi mwedu.

Zvakanaka maningi kuti munhu ugare weiziya mahambiro anoite ngazi mumwiri mwako kuti zvaoneke kuti azvizi kumire zvakanaka unopuwe mapilizi ariyo.

Payani petinohiniva mitombo muchitoro chemitombo. Tinosungirwa kuti tivhure chibhokisi chakona toona kuti ndiyona ere mitombo yandapiva.

Mitombo yeana inode kugwaririrwa anamai voye. Tapedze kuhina vana vedu zviyani ngatiingwarire pekuti anavo hakwanisi kuhanira

Mapilizi anonasirwa ari mumbando dzakapambauka amweni anonga akatosiyana makara, amweni anonga akatoputiridzwa zvokuti auzwi kuwawa.

Kune amweni ayani anopupira madziso akagume pane maruwa, mitombo yakhona iriyo unototanga wahloiwa ukupe mapilizi anoenderana.

Tinokurudzirwa kuti kana tapiwe mitombo zviyani anyari mapilizi, mapilizi wo anosise kuti amwiwe eshe kusvika wapedza.

Mitombo inosenzeswe muzvibhedhleya yakawanda maningi. Kakurutu, iyani inowuya irimumakaba akakura. Inonga iriyawo ona ekusenzese apapo.

Mitombo yechikotsoro unosise kunge ichingwarirwe kupiwa antu ngekuti amwe ana edu ari kukura akutore mitombo iyi eyisenzese zvisizvo.

Mitombo yechiyungu yadzare muzvibhedhleya ngemizvi nemuzvitoro zvinotengeswe mutombo chinondodiwe kuizwa kutange waenda kwadhogodheya.

Imweni mitombo yedu yechingezi, inotobekwa mwayinobekwa ,zveyienderana nekusimba kwayona ,tisati zviyani tapuwa iri mukakaba togume toise mupepa.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumhando dzakapamhauka. Imweni yakhona inodetsere kupodza marwadzo. Imweni inouya itori yekutowedzera chikhafu mumwiri.

Mapirizi echiyungu anouya ari makapambhauka eibatsira matenda akawanda maningi, imweni yakhona inototutsire ngazi mumwiri wemunthu.

Tinokurudzirwa anamai kuti tiise mitombo pakangwaririka. Nyanyei yechikotsoro mitombo inotapira kuti ana anonge eida kurambe eimwa.

Mitombo yechikosoro inouya iri mumbhando dzakaparadzana, imweni inonga iri yekuti pahuro panenge peirwadza, imweni inonga iri yekuti muchipfuva ndomunonga meirwadza.

Kune mikaka inonasirwa inobetseredze vana kune vana vaya vasingavani mukaka unobva munana mai. Kana kuti dzimweni dzemukuvo mai anoite mukaka mushomani.

Tinokurudzirwa kuti patinohwiniye mitombo payani ngati yayeye eti bhuyira kuti uriwekunwa mazuva eshe ngatiterere, umweni unomwiwa kamwechete pazuwa.

Kune makambani akawanda maningi oite mushando wekunasire mitombo. Mitombo yakona inosanganisire yekupedza matenda egotsorwa.

Naitidzo dzatinoona muzvibhedhleya muyani dzinotosiyana ngepadzinenge dzeida kubaira. Dzinotosiyanahe ngezera remuntu unenge veida kubairwa.

Tinodakara yambo ngokuti mitombo yadzarimo muzvitoro zvinotengese mitombo ringave denda ripi haro. Mitombo yakadzara iyo ngatiyende todetserwa.

Mitombo yechikotsoro yakanaka maningi vantu vanokurudzirwa ngatore chipimo chinokurudzirwa ndidhokodheya haiwa kutore zvekuda kudhakwa.

Kune mitombo yakawanda maningi yevana inodetsera matenda akaparadzana imweni yakona inotodetsera kufema kwemene.

Tinokurudzirwa kuti ngatitenge mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo, zvakapuwe mapepa ekuti zvitengese. Tisadakarire kutenga mitombo yekubanze.

Mitombo yechimanje-manje yakawanda maningi. Zvinochienderana ngokuti dhokoteya akunyorere mutombo upi. Kune maphilizi, kune ekubairwa.

Tinokurudzirwa andani kuti tiningire mitombo yatinonga tapiwa kuti aizi kumbobeurwa ere , yekudzora mizhinji yakona inonga inekapepa kakanamirwepo kekuti unotoboora wega.

Mitombo yawanda maningi muzvibhedhleya ngemuzvitoro zvinotengese mitombo Imweni yakhona inotosimbise mabhonzo emene iriyo mitombo yakhona inodetsere izvozvo.

Mitombo yedu yechiyungu inouya irimumhando dzakaparadzana imweni inouya iri mitombo yekumwa amweni anouya ari mapirizi okumwa amweni ngookutotsenga kwemene.

Tinodakara yaambo ngekuuya kwakaite mitombo yedu yechiyungu. Antu obetsereka kumikuhlani yakasiyana-siyana, inosanganisire yekuchaye manyoka.

Emuzvitoro zvinotengeswe mitombo tinoone akaise imweni mitombo mwakavharika ngenyaya yekuti imweni mitombo aidi kuchaiwa ngembepo amweni anotoise mumakabati.

Mitombo yedu yechiantu yovandudzwa. Mateu ayani akutorwa endoiswe mumichini onasirwa oiswe mumagaba akanaka maningi oite mitombo yekudzora.

Amweni mapilizi anotosenza ari mumakaba mawo. Azvikurudziriba kuti wapuwa arikuchikaba wotore woisa mukapepa, azvitendedzwiba.

Tinofakara yampho ngechirongwa chekuunze mitombo kuantu mitombo yadzaremwo muzvibhedhleya nekuzvimphatso zviyani zvinoseenza kutengese mitombo.

Kune amweni matenda atinoti pachianhu arapiki kuchibhehleya hino tinode kumbhuyira kuti mitombo yaayo kusanganisire ayana anobude mushana mitombo iriyo yechirungu.

Mitombo yechikotsoro iriyo kuchibhedhlera mumphando dzakapambhaukana tinokurudzira kuti kana taakuimwatinomwa teiteedzera zvinonga zvakabhuiwa ndiChiremba.

Kune ayani ano kanganisika aka gume pandau dzino tondora kana kuti dzino pisha mitombo iriyo ye chingezi yekuti munokone kumwa mo detsereka.

Tinokurudzirwa kuti tapuwa mapirizi zviyani ngatimwei mapirizi akona nezvatakabhuirwa kusvika tapedza tisasiira panjiraba chitenda achiperi.

Tinokurudzirwa kuti tisenzese mitombo zveiennderana nezvatakabhuirwa ndidhokodheya amweni ototara mitombo iyona yekudzora eitosenzesa kuti makange awo atsvuke.

Mwaizviziya ere kuti muzvibhehleya mwedumo mune rimweni bandiko rinongoemera kudetsera ane dambudziko rendxondo . Ngatiende kuti taite dambudziko irona.

Maizviziya ere kuti pachibhehleya pane pandiko rinoona nezve ndxondo dzeantu. Ariyo alatofundire basa rakona rekudetsera antu anenge akamanikidzika ngendxondo dzavo.

Zvakanaka yambo kuberekera kuzvibhedhlera nokuti unowana zveshe ruzivo rweshe kubvira nguwa yatanga kurwadza mwana nguwa yazobuda warwadziwa nguwa yakadini zvinonga zvakanyorwa zveshe.

Tinokurudzirwa kuenda neana kuzvibhedhleya. Ana anenge eidetserwa einyorerwa mitombo yanosisa kuti abairwe zveienderana neuremu hwake.

Ana ano ngwaririrwa maningi kuzvibhedhlera nokudaro ana mai kuti taone kuti mwana waite dambudziko ngatikasire kurumba naye kuchibhedhlera andodetserwa.

Mwana weshe une ikodzero yekuwana utano wakanaka. Ngendaa iyoyo tinoone ana mai aienda neana aindobairirwa kidziirirwe kumikuhlani.

Utano hweana hwakakosha maningi kubandiko reutano naizvozvo tinokurudzirwa kuti tinoberekere ana edu kuzvibhedhleya tikazwe panopisha mwiiri tiendeko.

Vehutano akaise ana mbuya utano mumakanyi medu ekuti tikone kundodetsererwa ana edu pasinde eionekwa kuti ari kukura zvakanaka ere.

Hutano hweana hunobatikirwa maningi, sakei mwechiona kuti kakati pishe mwiri zviyani, anototi ngatitokapa mubhedhu teikaningira kari musinde.

Tinokurudzirwa kuti tibarire kuzvibhehleya ngekuti ukamubara mwana uwo nguva yake isati yaguma ane mwanoiswa einingirwa ari imwomwo kusvika nguva yake yakwana.

Mune amweni mapandiko epashi reshe, anomiririra kuona kuti ana awane hutano hwakanaka ere, awanahe fundo yakakodzera ere.

Ana edu anofundiswa zvakawanda kuzvikora. Kufundiswa kudzvingwarira achi ndombi ngemajaha, kufundiswa kuchengetedza hutano hwawo.

Utano hwemwana chiro chinobatikirwa maningi pashii reshe sakei mweikurudzirwa ana mai zviyana kuti ukaona mwana wapishe mwiri rumbe kuchibhedhlera.

Ana edu ari kuzvikora anosimbise mwiiri yavo kubudikidza ngemitambo yakasiyana-siyana. Amweni anotofunda kubudikidza ngekutamba mitambo yechinyakare chavo.

Ana edu echiaruka anokurudzirwawo kusimbise mwiiri yavo kubudikidza ngemitambo yakaparadzana, imweni yakona inosanganisire kuchovhe mabhasikoro.

Ngatidakarire kuende kuzvibhedhleya ngokuti kuzvibhedhleya kwakhona kunonga kune ashandi akafundire mushando wakhona, kungari kuhloya kuhamba kwengazi.

Ashandi anosenzere mumhatso dziyani dsinohloyiwe ngazi anokurudzirwa kuti ngaarongedze zviro zvakanaka ngaadhloke zvidhloko zvekuti asabatire matendaba.

Chetinodakarira kuzvibhedhlera ere ngechekuti ashandi anoshandamwo anobatikira arwere zvakanyanya. Tinoaona anambuya eihamba eibvunza zvinonesa muarwere.

Amweni edu tinotya kuenda muzvibhehleya kuti anozondishaishira madhokodheyawo. Madhokodheya aya ngeakoti aya akatofundire basa rawo nemicheni inenge iriyo inokudetsera.

Ashandi emuzvibhedhleya anokurudzirwa kuti aseenzese kunyora zviro zvawo kungaa kunyore mitombo yaanenge abudisa kunyora he antu anenge aguma pachibhedhleya.

Zvakabanaka yaampho kuti weizwa kuti wakagwinya kuti ukwanise kupawo ngazi yako kudetsera anthani ayani anenge apererwa ngengazi.

Mazuva anawa muzvibhedhlera motowande akadzi zvasiyana nekudhaya kwawaiti madhokodheya aindongori vaisa vega mazuva ano Antu oenzaniswa.

Abereki ngatidakarire kuende neana kuchibhedhlera kuti tazwe zviyani kuti mwana urikupishe muviri, ngatikurumidze kurumbe navo. Ariyo madhokodheya akafundire basa rakona.

Muzvibhehleya mune madhokodheya akafundire mabasa akapambaukana amweni akafundire zvekuseenza ngekudzokeredza mishuna ngemakodo eantu anenge abva pandau .

Kune antu muzvibhedhleya anondoemera kuseenzeese micheni. Kazhinji kakhona madhogodheya aaseenzesi micheni. Ariyo kwaunoendeswa kune anonga akazvifundira.

Antu ayani etinowona kuzvitoro zvinotengese mitombo, antu akatofundire basa rawo kutosvika kuzvikora zvepadera. Saka tinokurudzirwa kuti tisununguke kwabuyira zvinotinesa.

Ariyo mapandiko amweni akadziemera anobatirana ngezvehutano. Kuhamba eifundisa antu maererano ngekudzingwarira ungava mabasa ungava muzvikora.

Ngatisatya ba mazuva anaya kuti kanoningirwa ndikarapiwe chisicho kuchibhedhleya yo ariyo akafundira basa rakona anonga eidetseredzwa ngemichini.

Amweni anotya peyani kuti andidi kuiswe pamagetsi pamucheni anhu amunoona ayani anonga akatofundire basa rawo anhu akatofunde fundo yepadera-dera kufundire kuseenzesa michini iyona.

Eezvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti muchitoro mwavo ngamunge mwakarongedzeka, zviro zveikone kuoneka antu eitenge mitombo asine kubata.

Nguva zhinji teiguma pachibhedhlera tinoona zikwangwari rinenge rakanyorwa antu anosungirwa kuti aerenge asati apinda mukati.

Anoseenza muzvitoro zvinotengeswe mitombo, anokurudzirwa kuti ngaarongedze mitombo yawo zvakanaka zveienderana ngematenda, kuti asatore nguwaba kuhine atenda mitomboyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokuridzirwa kuti ngavanyore panotengeswe mitombo ngekuti kazhinji kakhona inenge iripakati pezvimweni zvitoro.

Nguva zhinji tinoone zvitoro zvinotengese mitombo zvaka beurwa anonga eyi itire kuti muntu weshe aone kudetserwa tisinga ningirwi kuti inguvanyi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotarisirwawo kunge zviri pasinde ngezvibhedhlera kuti anhu asahamba mumango wakareba maningi eindotsvake mutombo.

Ezvitoro zvinotengeswe mitombo anosise kunge achipuwa matsamba ekuti akone kutengesa mitombo yakona kubudikidza ngekuningirwa kwekuti munokodzera ere.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaanyore nekuti nguwa zhinji zvitoro zvawo zvinonga zviri pakati pezvimweniwo zvitoro zvisingatengesi mitombo.

Anotengesa mitombo muzvitoro anokurudzirwa kuti ngasahinwabantu mitombo asingazi kubudisa tsamba inonga yabva Kumadhokodheya.

Anotengese mitombo muzvitoro zvavo, anokurudzirwe kuti mitombo ngayinge yakarongedzeka, zvichienderana ngedenda reyinorapa, kuti iri yemindani, ngayiyeme payo yega.

Muzviotoro Zvinotengese mitombo tikapindemwo tinoona kuti anotengesa he kunyazwi ngemikaka yaana inenga yakachengetedzeka.

Kwetinohamba mumataundimo tinoona zvitoro zvinotengesa mitombo nguwa dzeshe izvi zvinodetsera kuti muntu awane mutombo chero nguwa yanenge amuda.

Tinoona nguva zhinji ezvitoro zvinotengesr mitombo anonga akabeura zvisinganingirwi kuti isoto here kana kuti madekoni here.

Ezvitoro zvino tengese mitombo ano kurudzirwa kuti nga arongedze mitombo yavo pekuti antu anokone kuona eyi kone ku erenga.

Mitombo yakadzaremwo muzvitoro zvinotengese mitombo. Mwaizviziya ere kuti manyizha emene ane mitombo, yekuti unotodzora, inotengeswe mwona muzvitoro zvemitombo.

Ezvitoro zvinotengesa mitombo ano kuridzirwa kuti ngaaronge mitombo zveyienderana ngechirwere chaunorapa izvi hazvizonetsiba kana wohine antu.

Chibhehleya chimwe ngachimwe ,chingava chidoko kana chikuwani .Chinosisirwe kunge chinemovha yekuhambise arwere nguwa yenjodzi.

Nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo anokurudzirwa kuti bgatengesere antu mutombo achinge abudise tsamba inenge yabva Kuna dhokodheya.

Ebandiko reutano anosenzese njira dzakaparadzana kugumise masoko eutano kuantu pamweni pakhona anonga akanyora mapepa eifundise antu.

Ngatibonge anthu anamai ngemadhodha anoti akazwe kuti eutano ari kuuya muntharaunda mwawo anobuda, aaningiri kuti kuri kunaya ere. Zvinobongwa, izvozvo.

Mukuedza kubetsera antu pautano hwavo. Eutano tinoaona eibuda mweshe-mweshe, mungava munoitirwe mitambo eibetsera antu. Kuti aone uremu hwavo aone kubetsereka.

Eutano anosenzese njira dzakaparadzana dzekufundise antu mumakanyimwo nezvekudzingwarira utano hwawo. Anokone kufundisa vantu kubudikidza ngekusima miti kwemene.

Kubudikidza ngekuda kufundise ruzhinji kuedze kuzvidziirira kumikuhlani yakapambauka, eutano ane nguwa yaanohamba mumarodhi eyifundisa antu.

Eutano anosenzesa njira dzakaparadzana kuenda kufundisa antu mayererano nemikhuhlane inenge yeiuya. Pamweni pakona anonga akadxoka zvidxoko zvinonga zveitofundisa.

Zviyani zvinoitwa kuzvibhehleya zvekuti magumeyo mombotange mambofundiswa musati mwatange kurapwa zvakanaka yamho zvinodetsera kuti tiziye zvimweni zviro zvatinonga tisingatoziyi.

Eutano anofundisa antu kudzingwarira kumikuhlani yakaparadzana, kubudikidza ngekuhambe muantu eiafundisa. Dzimweni dzemukuwo anonga eiite mitambo, nekufundisa antu.

Eutano anohamba mwakawnda eifundisa antu kuti adzingwarire adzichengetedze pahutano hwawo dzimweni dzemukuwo anohamba muzvikora zvepadera kana mumakambani.

Mikuhlani yakayita sedenda rinokonzerwa nendunga, rinode kuti antu azvidziirire, antu anozvidziirira kubudikidza ngechenjedzo yaanonga apuwa neutano mumamizi mwavo.

Antu azhinji mumakanyi mwedu odetsereka yaambo ngezvirongwa zvinomboitwa ngeveutano kuuya kumakanyi eyibetserera vantu kona ikoko.

Antu mumandaraunda odetsereka yampho kubudikidza nechirongwa cheutano chaanombobuda kubanze endodetsera antu pachena pasina mutuso.

Kubudikidza ngekuona kuti aisa akawanda aadakariri chibhehleya echibhehleya akona ari kutomahambire mumamuzi, tiri kutoona aisa azhinji ari kudetsereka yambo .

Tinobonga yaamho ngezvenoizwa ngehurumende, ngebazi reutano kubuda eifundisa antu maererano ngemikhuhlani yakasiyana siyana.

Ana edu ofunda ngenyara tiri kuonahe dzimweni dzemukuwo eitofunda kubetsera antu kubanziyo antu eitorapwa kubanziyo eitopona.

Kune njira dzakapambauka dzinoseenzeswe mukuronge mburi. Dzimweni dzakona dzinosanganise maphilizi ounonga uchifanire kumwa zuwa ngezuwa.

Ndombi dzedu dzichiri kutanga kuyaruka dzinokurudzirwa kuti dzirambe dzeiwaniswa fundo maererano nezvekuzvichengetedza pahumhandara hwavo.

Zvinokurudzirwa kuti muri baba namai zviyani mumhatso mupote mweivhakachira chibhehleya muri pamwepo mweino fundiswa maramiro emungaita zveienderana ngekubereka ana.

Tinokurudzirwa anamai kuti tidakarire koberekera kuzvibhedhlera. Ariyo anambuya akafundire basa ro rekuashira.

Zvinokurudzirwa yaampho, kuti mwaona kuti mwakadzithwara zviyani. Mukasire kuende kuchibhedhlera mwana ari mundani anohloiwa kuti wakagara zvakanaka ere.

Hutano hwe ana sikana huno kurudzirwa kuti hu batikirwe asa nyengererwe pashi tinoona eutano eimbo hamba nawo eyi fundisa antu mukati me marodhi.

Ndombi dzeshe dzichiri kuyaruka nedzayaruka nemadzimai anokurudzirwe afunde nemaererano ngehutano hwavo zvichienderana nekubereka.

Anamai anokurudzirwa kuti angwarire ana achi adoko kubudikidza ngekuabairisa pamwepo ngekuape chikafu chinoake mwiri yavo.

Ndombi dzedu dziri kuaruka dzofundiswa ngeeutano kunasire zviro zvawo zvekuseenzesa panguwa iyani yaanenga aende kunguwa dzawo.

Dzidziso yekuberekwe kweana inosise kuti ifundiswe kweshe kuantu rume nekuantu kadzi zvakadaro ngaantu rume anosise kutodxokawo mbatya dzinofundisa izvozvo.

Ehutano anombohamba mumakanyi eyibetsera antu nyanyeyi anamai pahutano hwavo wechintukadzi. Mitombo inonga atori nayo ngemicheni yakhona.

Kune bandiko reutano rinofundise anamai maererano ngekubereka kusanganisira kuronge mphuri ngekudzingwarira muzvibereko zvavo.

Ana mai anokurudzirwa kuti aseenzese njira dzekuronga mburi kuti akone kurera ana aanonga abara asina amweni matambudziko angauya.

hutano hwemuntu kadzi wakakosha maningi ngenda iyoyo tinoona eienda kuuya kuhamba mumakanyi medu eifundise ana mai mayererano neutano hwavo .

Ana mai anobhuyirwa njira dzakapambauka dzekuronge ndidzo mhuri. Dzimweni dzakona dzinosanganisire kubairwa naiti, dziweni ngedzekumwe mapilizi.

Utano hwemuntu kadzi hwakakosha maningi ngenda iyoyo eutano anotire nguwa yanombogare pashi eibhuya ngendombi dzedu dzirikutange kuyaruka.

Ndombi dzedu naanamai anoite mukuwo waanofundiswa ngezveutano maererano ngekudzingwarira utano hwavo nekuramba eindohloyewa magomarara emuzvibereko.

Anamai anokurudzirwa kuti ngaende kuchibhehleya kuti awona zviyani kuti adzitwara akurumidze kuenda kuitire kudziirire amweni matenda anonga eide kudzirirwa.

Kune zviro zvimweni zvinotarisirwa kuti zvinge zvichioneka pamuntu unoite mítàmbo zviro zvinosanganisira zvekusunga marenje dai madhoyo dai maboko.

Anoita zve mitambo anokurudzirwa kuti ange ane tumweni twu michini twaano sise kuti asenzese twu michini twakaita se twuno one kuhamba kwe ngazi.

Andani ayani anoite zvemutambo nekusimbisa muviri anokuridzirwa maningi kuti awanze muchero pazvii kafu zvavo zvavanorya.

Anoite zvemitambo ane zvimuchini zvaanosungirwa kuti ange eizoseenzesa zvimweni zvakona anokona kutogara nazvo mumbatso zvimweni zvakona anozvione kuzvibhedhleya.

Anotambe mitambo anezvimweni zvaanosensese kudziirira makodo awo kuti asakanganisika zvimweni zvakona zvinosungwa munyara zvimweni zvinosungwa mumarenje.

Ayani anoita zvegugwinyisa muiri anoita zvemitambo, anemiti anoisise kunge ainayo mumambatso awo amweni anoiwane kuzvibhehlera .

Kugwinyisa mwiri wako chiro chakanaka maningi unogara uri kuretu ngechibhehleya zvinode kundoti mangwanani ayani womuka wombotatamudze mwiri womborumba.

Anoite zvekugwinyisa muwiri zviyani anazvo zviro zvaano kurudzirwa kuti agare nazvo, zviro zvinosanganisira zvekuchata paanonga akuwara.

Kune zvimweni zvimibhedhu zvinoseenzeswa ngeaya anoape rubatsiro kutanga muntu asati agume kuchibhedhleya. Zvirozvo zvakanaka maningi, ngekuti zvinodetsera ayani anonge aguka mitezo.

Zvimicheni zvawanda mazuwa anaya zvokuningire kuone utano hwako zvimweni zvakona unokone kutochitenga wotogara ndicho mumhatso mwako.

Mazuwaanaya nekuuya kwaite michina yechizvino zvino antu arikutokwanisa kutobhuya ndidhokodheya pamadhande mutande eitodetserwa apapo.

Kurapika koite nyore mazuwa anaya kubudikidza ngemichini yadzaremwo muzvibhedhlera imweni yakhona ngeyekuti unonga weitobhuya ndidhogodheya weparuxunga weitomuningira.

Zvodetseredza mukupona kweantu mukurapwa kwavo zvakawanda maningi. Zvinosanganisire ruxunga, zvinosanganisire maphilizi ngenayeti dzemene.

Tinoziya kuti mitombo yechiantu iri kuti detsera maningi. Zvakadaro tinosisa kuti yatinenge tatora kunze pamphatso iyani, tiingwarire nekuishakurira.

Tinodakarire mitombo yedu yechiantu ngekuti tinoione musinde medu. Tinoionahe pasina muthuso watinonga tambodusa kuantu.

Mitombo yedu yechiantu inotidetsera, yeidetsera iri pakaparadzana. Imweni inodetsera ari mashakani, imweni inodetsera dziri nzinde.

Chakanakire mitombo yedu yechiantu, ngechekuti, aina mumicheni mwayamboiswa, aina imweni mitombo yayambokumaniswa ndiyo. Kutokaya, wotomwa ,wotopona.

Imweni mimbuti taindoizire kushango asi ngendaa yekuti antu arikufunda kuti mitombo inosise kuti muntu agare nayo pasinde antu akutotora eisime mumamuzi.

Kune amweni matenda asingaiti kuti tirumbe kuchibhedhlera munguwa yakona inotodetserwa ngemitombo yechibhoyi ngatiidakarire mitombo iyona iri kudetsera antu azhinji.

Mitombo yedu yechiantu yakanakire pakuti auna mutuso waunotusaba, kundobude kubanze wotokaye mashakani ako wotomwa wotopona.

Chakanakire mitombo yedu ye chiantu ngeye kuti kuti awupedzi nguva weide ku kwira bhazi weide kuende ku chibhedhleya mitombo inenge irimwo mu sinde mwo.

Kune amweni arikutotore mitombo yechindau kuyi unze pambatso antu atodetsereka hakuna zvekucharumbe misango kuti waita denda zviyani.

Imweni mitombo yedu yechiantu tinokone kuisenzesa kuiite mirivo. Kutoibika totorya ngesadza mitombo yakaita seguku.

Tinavo ana godobori egu anoziye mitombo yechiantu. Tinodakara ngekuti arikupuve matsamba ekuti akone kurapa antu.

Tinosisirwe kuti tingwarire utano hwedu kubudikidza ngeku chengetedze ntaraunda yatinogara. Ngendaa iyoyo tinosise kuona marashirwo etinoita zvetinonga teirasha.

Tinoziya kuti mashango edu akapfuma maningi nemitombo yechibhoyi ,hino tinokurudzirwa kuti toende kuno kuma mitombo iyo na, ngatiende ngevanoyiziya.

Miyombo yedu yechiantu yonasirwa yobekwe mumabotoro yodetsera antu pamutezo yawo akurutu mushanayo inopanda mutsipa mwese munobatane mabhonzo.

Mitombo yedu yechiandu yakutorwa yeindonasiriswe zviro zvinosanganisira zvokurya , zvokudzora zveshe zvadzarepo.

Mitombo yedu yechantu yakarera abereki edu, ikarera ngesuwo. Hino hatisisi kuyisiya ba mitombo iyi ngokuti yakatikoshera maningi.

Antu mumandarawunda kodetsereka maningi ngemitombo yechibhoyi. Mitombo yakhona inosenza pamweni pakhona anosenzeswe maruwa, pamweni pakhona mashakani.

Mitombo yedu yechiantu iyani ,iri kutorwa yeindonasirwa, yeiiswe mumakaba, yeitoseenzeswe ngeantu eshe ,ototenga muzvitoro.

Taanayo mitombo yedu yechiantu yadzarepo padandemutande reruzivo. Antu azhinji pashi reshe odetsereka ndiyo mitombo iyi.

Mitombo yedu yechindau iri kusenzeswa maningi mazuva anaya. Mitombo yakaita setewu, iri kusenzeswa kugadzira kana masamba ekumwa.

Tinokurudzirwa kuti tichengete mashango ngekuti mashango aya arikudetsera nharaunda, arikudetserahee pashi reshe nekuti mitombo yechiantu yakugadzirwa yeitengeswa kweshe.

Imweni mimbuti yetinoseenzesa semitombo inokura maningi .Mitombo yakaita semibvee , tinosise kuti tikurudzirane kuti ingwaririrwe mumashango mweiri .

Payani petinohinawa mitombo tinosise kuti tierenge mitombo iyona zvainodetsera pane zvimweni zvinonga zvisingatenderwi kuti uite nguwa yeunonge weimwe mitombo uwona.

Kune antu akutotore mitombo yedu mumashango eitoise mumakaba eitosime pamhatso. Antu arikudetsereka yaamho ngechirongwa ichona.

Andani tinokurudzirwe kuti tisingaziyi kana kuti tisina chokwadi ngemitombo yechiantu. Tisakuma teimwa imweni yakona inokone kutokanganisa kana kuuraya muntu.

Kune imweni mimbuti yechibhoyi yekuti hatikoni kutora teiise pamamuzi. Mimbuti yakaita semibvee nemipfura. Ngatiichengetedze iri kumashango ikona.

Antu ayani anoite zveku gwinyise mwiri yavo anoto kurudzirwawo kuti ngaasenzese mitombo yedu ye chibhoyi ino sanganisire ma gava kava.

Antu azhinji opona mumamizi mwedu kumikhuhlani inosanganisira yebesha kubudikidza ngemitombo yedu yechiantu mandmu tsangamidzi uchi.

Tinodakara yaampho ngekuti mitombo yedu yechiantu yavandudzwa. Yaakutonyorwe mumabhuku yeipuwe mazina ngezveinorapa. Antu ari kudetsereka yaampho pashi reshe.

Mitombo yedu yechiantu irikuvandudzwa kubudikidza ngekutoitengesa yakadaro. Antu anopuwa mapepa ekuti aitengese.

Kwane makambani arikutotore mitombo yedu yechiantu eyitoi hlamburudza eyitoi ise mumakaba eitotengesa eitowane mare.

Tinodakara yaamho ngekuti mitombo yedu yechiantu atichaemeri kuzwa kuasharuka. Kune ana edu arikuite tsvakurudzo einyora eiise mumabhuku.

Mitombo yechiantuyi yakanaka maningi. Yakanakire pakuti unondoiona peshe-peshe, mukuwo weunonga weida mahala.

Mitombo yedu yechianthu inodetsera iri pakaparadzana. Imweni inorapa iri michero, imweni inorapa ari mashakani imweni nzinde.

Azhinji edu taakurashe mitombo yedu yechiantu ngekuda yechimanje-manje. Asi regai ndimubhuire kuti mitombo yedu yechiantu yakanaka maningi, inodetsera.

Tinawo ana edu mundau medu ari kuende kuzvikora zvepadera dera echiofunda maererano ngemitombo yedu yechiantu tiri kuona zviri kudetsera yaambo.

Antu arikudetsereka maningi ngemitombo yechibhoyi kisanganisira gedhlani rinodetsera mikhuhlani yakaparadzana inosanganisira mundani nekunasisirire maganda.

Ndinodakara yeyamho ngeantu ari kutore mitombo mumashango eiuya nayo kumamuzi eingwarira eidiridzira kuzama kuti ichengetedzeke.

Anoona ngezveutano ari kutokurudzira antu kuti ngaasime magehlani mumamizi mwavo, makhambani mazhinji arikutohamba eitenga mumamhatsomwo.

Tinodakara yaampo ngekuti mitombo yedu yechibhoyi iri kutorwa naye chingezi yeitoiswe padera kuti ndiyona inotowa nesimba kupfuura yawo yechiyungu.

Tinoona kakurutu mumaberere memhatso teiguma pamizi yeantu zviyani muine humbiti hunenge hurimo amweni maruwa. Arikudetsera yaamho mitombo.

Mitombo yedu yechiantu irikubetsera anti azhinji mumuganga mwedumo azhinji akagara kuretu ngezvibhedhlera antu arikundopona ndiyo mitomboyo.

Mitombo yedu nezvikafu zvedu zvechiantu. Ndizvona zvirikukurudzirwa maningi ngemadhogodheya kuzvibhedhleya kuti ngatiisenzese.

Tinodakarira mitombo yedu yechiantu, azhinji tirikupona ndiyo kumakanyi kweduyo. Yakanakire pakuti auna muduso weunodusa.

Ngatidakarire ana edu arikuenda kufundo yepadera eifundira ngezvemitombo yedu yechiantu eipa mazina einyora zvainorapa.

Tinodakara yaambo ngevarapi edu anoseenzese mitombo yechando. Ari kufundiswa kunasre mitombo eiyibeka mumakaba akanaka eyitotengesa.

Tinawo ana edu ndombi nemajaha akutofundira kunasira mitombo yechiantu eitodetsera antu Antu eitopona

Amweni antu anofunge kuti muntu agwinye unosise kundye sadza. Eutano ari kuzviramba izvozvo. Ari kuti muntu ngaawanze kurye muchero.

Tinokurudzirwa kuti tatore mitombo iyani yechiantu tagume kumhatso tombotange taisuka ngekuti inosangane ngezvakawanda kwainenge iri kushango iyo. Imweni inonga iri mune marara.

Mitombo yechantu irikudetsera maningi mumabuyamo. Azhinji antu asikugume kuzvibhedhleya ngendaya yebesha. Antu arikudetsereka ndiyo.

Tine ana ari kufunda kuzvikora zvepadera-dera, ngendaa yemitombo yedu yechiantu. Ari kufundire mitombo iyona eyiinyore mazita awo, ngezveinorapa, eiise mumabhuku.

Antu ayani arikutore mitombo mumakwasha veisa muberere ooneka ebetsereka maningi kuburikidza ngeizvona antu otoponera pasinde .

Zvirikuita antu mumambatsomwo zvakanaka yaamho kutore mitombo kumakwasha iyo eitouya eitosime pamuzi anhu akutobetsereka musinde .

Mitombo yedu yechiantu inodetsera yaambo yakanakire kuti aina zvizhinji zvinoiswemwo kundokaya dai kuchere nzinde dzakhona wotonobwabwatidza wotomwa.

Tinokurudzirwe kudakarire mutombo yedu yechiantu ngekuti aina zvakawandemwo zvinenge zvaiswemwo mitombo yakafanana ngemiti yemupuranga iya inotodetsera maningi pamatenda echikosoro.

Tine ana edu ari kufundire zve mitombo yechi antu eyi ende nayo eyi ndoyi hloya oyipe mazita muma mitauro yaka siyana siyana.

Imweni mitombo irikudetsera antu echiantu mitombo inosanganisire hadiyo. Antu arikudetsereka ndiyo kutovhure tsinga dzinohambise ropa.

Iriyo mitombo yedu yechiantu. Tinosisirwe kuti tiidakarire ngekuti mitombo iyi aizi kumbopinzwa mumuchini ba. Aina amweni matenda ainokona kukonzeresa.

Imweni mitombo yedu yechi antu takuto iwona ngemu mataundi antu angwara peyani akutono tore mutombo iyani kushango eyito uya nayo kuma taundi eyi sime pamizi yavo.